Shi kuma wannan hoton yana bayani ne game da irin hanyan da mutun zai samu domin ya ga kwararren mai duba lahiya ga mutane kaman yadda hoto yai nuni, shi wannan dattijon ya samu dama ya ga likita sun gaisa to abin da zan bayani game da daman samun dubi zuwa ga kwararre domin duba lahiya yana da kyau a ce mutun akai-akai ya kan ziyarci asibiti domin ya tai wajen kwararren mai duba lahiya, da ya binciki lahiyan shi saboda ya san matsalolin da at tattare da shi. Saboda za ka ga kaman kana lahiya lokacin da cuta ko ciwo ta fara za ta kai ka kasa, amma in kana zuwa ganin kwararre akai-akai to koda ciwo zai zo ma, zai zo da sauƙi saboda ka bi ƙa’idodi da hanyoyin da suka dace. Domin ka kare kanka daga shi wannan ciwon, sannan gaskiya yana da kyau a ce mutun duk bayan watanni yakan ziyarci asibiti domin duba da yanayi lahiyar shi saboda yana da matuƙar mahimmanci ga rayuwa ɗan’Adam saboda ita lahiya garkuwa ce in da lahiya mutun yakan iya abubuwa kuma in babu lahiya dik abin da ka so ka yi wallahi ba ka iya shi, Allah ya sa mu dace. Kaman yadda shi wannan ya ziyarci likita ga shi nan a hoto ma har sun gama suna gaisawa.

To, Anbulus sabi-sa aye, Abbulus ita ma fa kaman yadda ga moton Anbulus nan fa, to, gaskiya, Anbulus na da matuƙar anfani, saboda ita Anbulus, za a iya samun hatsari a hanya, kuma za a ɗauka mutum cikin ta. Akwai gado da komai ɗan dai imajensi abuwa da na tiritin ɗin mutum, cikin gaggawa da za a kula da lafiyan mutum cikin ujiila. To, akwai cikin Anbulus, akwai gado na aje majinyaci bako guda ba, koda majinyace biyu ne, akwai wanda zai duba su ciki, sannan Anbulus takan ɗauki mara-lafiya daga gari zuwa gari. Sannan wata Anbulus tekan ɗauki mutaccen mutum zuwa maƙabarta, inda za a binzen shi, sannan Anbulus tana anfani da mai yanzu an samu ci giba. Akwai elektirikal, to nan dai ba su shigo mana ba, amma da nan, wannan tana anfani da man-feetir, kuma tana da matuƙar anfani. Saboda haka ya kama asibiti, saboda ana ɗaukar marasa-lafiya cikin ta, in an yi aksident, an an yi hatsari, kenan ana ɗauka marasa-lafiya cikinta a tahi da su asibiti, in an kai su inda ya kamata a duba su, sannan a aiko motocin wanda suka jawo, za ku ga akwai Anbulus ciki, saboda gudun in ta ɓaci.

Assalmu alaikum shi kuma wannan antinatala abin da muka fi sani kenan awo. Na masu ciki to masu ciki akan je a awonsu ta zuwa asibiti domin a duba lafiyarsu a auna lafiyarsu a ga ya lafiyarsu take, sannna mafi yawancin lokaci wajen awon nan nosin suke auna mata masu ciki domin su duba lafiyarsu, sannan ana iya to wajen hanyan awo aga ne in kina ɗauke da cututtuaka ga nauyin cikin ki, nauyin shi wata nawa ne yafi kusa ki haihu ko akwai saura kamin ki haihu. Gaskiya shi ma yana da matuƙar amfani saboda in mace na zuwa ɗin nan akai-akai ita ma kaman wani hanya da za ta dinga awon lafiyarta ba tare da ta wahala ba. Gaskiya tare da kuma shi ma abun da ke cikin cikinta ka kula mata da lafiyar jaririn cikin da take ɗauke da shi, gaskiya an ce antinatal yana da matuƙar komami ga mace saboda yana da matuƙar ƙara amfana da lafiyar cikinta suke fama da ita da kuma abin da suke ɗauke da shi insha Allahu.

A shi kuma wannan traditional Believe about breast Feeding shi kuma yana magana ne game da yanda ake shayarwa na jariri ko kuma yanda wasu sun ka yadda da shayarawa na jariri, wasu kuma ba su yadda ba saboda akwai mutane da dama da yawa da wasunsu ba su yadda da shayarwa ba, wasu ko haihuwa sukai yi se dai su dinga aba yaro madara ta Turawa. Kuma al’ada most esfishiyali mutanen mu na Hausawan mutane sun yarda da shayarwa sobada yawan lokaci ma mace za ta haihu yaro kafun a gama shayar da shi se ya yi kusan shekara guda da ɗan watanni, ko za a bar shayar da shi daidai ya fara hauro, kenan amma shayarwa na da matuƙar amfani sannan duk yaron da ma ake shayarwa da wanda ba a shayarawa da ganinsu ma za mu ga bambanci, saboda mafiyawancin ma za ka ga gan su iska ya jiƙa su sun jiƙa buhuhu kaman an jiƙa biredi. To, kuma dai shi kuma wanda anka shayar da ganin shi za ku ga lafiyalau ya taso shi ba irin dai wa’ancan ba kuma shi nomal, sannan nan kaman ga hoto nan mahaifiya nan tana shayar da jaririya kuma ga mahaifiyan, mahaifiyan wanda ta haifa yaron ga sunan a hoto kaman yanda anka nuna.

Assalamu alaikum warahmatullah, inaa kwananku, sunaana Mahmud Aminu Abubakar, zan yi maku ɗan bayani ne dangance da maganin gargajiya. Maganin gargajiya gaskiya yana da asali kuma magani na mai kyau, sabooda sau dayawan lokaci mutum zai samu rashin lahiya yayi ta gwada maganin asibiti kuma dai daga ƙarshe maganin asibitin bai yi ba sai ya dawo maganin gargajiya. Maganin gargajiya sun kasu kashii-kashi, akwai maganin sanyi akwai na ɗan kanoma wanda aka sani da basir, akwai kuma na ciwon jiki na gaɓoɓi, a dai kwai su ga sunan bila adadin baa su da iyaka. Sannan magani naa farko da zan ɗan yi maku bayani akan shi shi ne kamar maaganin gargajiya irin na ciwon ciki hakan ga ko su ɗankanoma, to su dayawan lokaci za ka ganee su ma da masu baro suna yawon tallanshi akai-akai kuma lokaci-lokaci. sannan bayan shi akwai wanda ake shafawa ga jiki kamar man shahi irin su baasilin hakanga, shima dai duk ya ƙunshi waɗannan sauyin naa maganunnuka na gargajiya duk yana cikin kashe-kashensu.

salamu alaikum shi kuma wannan hoton yana nuni ne ko yana son a yi bayani dangance da yadda ake kula da ciki a al’adance xxx kaman yanda hoto ya nuna ga mata nan guda uku guda tana saye da riga fara da baƙa a ciki sannan ga wata nan da riga ita kuma kalar ruwan tarwaɗa ga tabaya nan ita ma haka xx kuma ko wadda ta sau ciki a al’adance ciki bai yi sai ya yi wata tara a samu a haihu sai ya yi wata tara sannan ana kula da shi tun yana wata biyu zuwa uku za a fara kula da shi har ya girma ya yi wata tara kamin a haihu wasu kuma suna haihuwa kamin wata tara ɗin wasu kuma na haihuwa da wata goma sha ɗaya kamar ko goma duk ya danganta da yadda ya zo ko yadda lokacin haihuwar ta zo

shi kuma wannan bidiyon yana bayani ne sorry wannan hoton yana nuni ne a kan yadda mutum zai magance kanshi daga kamuwa da irin waɗannan ciwukkan da aka zayyana kamar haka ciwon gaɓoɓi da ciwon gwiwa da ciwon baya da ciwon jinjisin irin ciwon jikki hakanga kamar yadda hoto ya nuna ga dattijo nan zaune saman kujera yaa dahe bayansa kuma yana saye da farin madubi hannunshi na saman kujera sannan yadda mutum zai kare kai nai daga irin waɗanga cutukkan gaskiya hanya ɗaya ce zuwa biyu zai dinga exercise yana motsa jikinshi saboda ma su ana kawo waɗanga ciwukkan kuma yana da kyau a ce mutum yana motsa jikki a kai a kai yana exercise don ya ƙaurace ma waɗannan rashin lafiyar allah ya sa mu dace

um shi kuma wannan hoton yana bayani ne game da ƙarancin yarda sannan wanda ƙarancin yarda yana zuwa ne daga cikin kan mutum daga ta yanayin irin tunanin da yake yi don gaskiya sau da yawan lokaci abin da yaka kawo rashin yarda ya danganta da mu’amalar da mutum ke yi hurdan da mutum ke yi da mutane kamar yadda wannan hoton ya nuna ga hoton kai nan an zana rubutu cikin farin kai an rubuta s o s sannan ga hoton kwanya nan an hissowa waje duk don me yana bayani ne a kan yanda tunanin mutum ke kasantuwa ne lokaci lokaci ga shi nan yadda masana suke ganin laihin masu ƙarancin yarda kaman yadda tambaya ta nuna allah ya sa mu dace

Assalamu alaikum, wannan kuma tuberculoses muke magana a kanshi, to lokacin da ka ji ance tuberculosis ana nufin tarin fuka, za ka ga mutum yana yawan tari. Sannan alamomin da yake nuni akan shi tarin fuka, yawan tari dayawa akai-akai, sannan ciwon gaba chest pain kenan, sannan da yawan ƙarancin numfaashi, yana ɗaya daga cikin alamomin tarin fuka. Wanda shi kuma taarin fuka duk lokacin da mutum zai jii shi yakamata aje a ɗan fita daga cikin mutane in ya san kanshi da wannan matsalar, Saboda gudun kar ya laƙa wa wani wannan shiwon, Saboda duk lokacin da mutum ke tarin fuka, in yayi tari kusa da wani to wani zai iya ɗaukan shi nan take ta wannan tarin da yayi. Idan mutum na so ya kare kai nai daga wannan tarin fukan dole sai ya dinga kaucewa mutanen dake da wannan ciwon na tarin fuka gaskiya, sannan ko da yaushe ya zamto idan mutum naa da wannan ciwo ya ɗan dinga yawan tsakaita cikin mutane ya ɗan dinga rage shiga mutaane akai-akai gaskiya saboda gudun matsala.

salamu alaikum shi kuma wannan hoton yana bayani ne game da yanda mutum zai wa mutum bayanin da zai fahimce shi kaman yanda muka gani ga hoto nan ga wata mata nan ta taho ta zauna da littahi tana yi wa ‘yar uwarta bayani don ta ja mata ra’ayi ta fahimce ta ta fahimci mina taka son ta koyar da ita don ta gane ta shigo ita ma ta dinga yi lokacin da duk ka ga an sa kamar da rana an sa genesis of christian mentoring irin kamar tana ɗan son ta ɗan ba ta bayanai don ra’ayinta ya ɗan karkata ta fahimce ta ta gane mina na taka son ta gane da ma shi ne mentoring irin ka ɗan yi bayanan da za ka jawo ra’ayin wasu don su taho su shigo ga abin da kaka yi musu bayani a kai su gane su fahimta don su ma su amfana shi ne kawai mentoring na gode

shi kuma wannan hoton yana nuni ne game da rashin lafiya: na leukemia leukemia rashin lafiya ne na zucciya kuma wanda alamominshi ga su nan sun bayyana kaman yadda anka nuna da hoto irin za ka ji gwiwarka na ciwo gaɓoɓin jikinka suna ma ciwo duk dai wani bayani da ya kamata a yi game da wannan ciwon ga shi nan ga hoto nan an ja su kowane gehen dama da gehen hagu inda da gehen dama an yi bayani ga kan mutum nan ga rashin lafiyar nan ga su nan ɗaya biyu uku huɗu biyat shidda nan maje ya zo guda shidda dukka in ka haɗa su in ka haɗa su sun ba da goma sha biyu inda kuma ainihin hoton mutum ya zama na sha uku

salamu alaikum um shi kuma wannan hoton yana bayani ne game da yadda ake allura e tor ainihin yadda za a sha mutum masulla kaman yadda hoton nan ya yi nuni ga likita nan tare da yarinya za ta yi mata allura kuma ta ma ta gama za ta laƙa mata bandeji bayan ta yi mata allura ga yarinyar nan saye da face mask ‘yar ƙaramar yarinya saman tebur ita kuma malamar asibiti ga ta nan taa haɗa: mata bandeji bayan ta gama yi mata allura allura na da matuƙar amfani gaskiya ga yara saboda duk lokacin da ma mutum yakan ji zazzaɓi yana da kyau ya tai a mishi allura ya ga likita likita ya rubuta mashi magannuka sannan in ma allurar za a mai likita zai mashi bayani ya kamata a mashi allura ga magannukan da ya kamata ya sha domin kula da lahiyarshi kaman yanda hoton nan ya nuna muna ita ma likita ga ta nan da face mask tana duba wadda ta ba allura

Yau kuma ana magana akan allurar da ake yi ta immunization ko ince polio, wanda mu nan mun pi sanin shi da allurar polio ko allurar immunization. Nan dai hooton da na gani nan, hooton marasa lafiya ne da likita sannan da hooton dangin wanda ake wa allura shine patient, doctor, family image, sannan da sauran hootunaa da ke jikin kangon wurin da suke, kamar asibiti kenan. Kuma gaskiya wannan abun yana da kyau soosai ga lafiyar mutaane, mutaane most especially mutaanen da accikin ƙauye, kuma yawan mutaanen da accikin ƙauye kenan an pi son a dinga mutaanen da accikin ƙauye immunization sabooda abin ya kai gareesu kuma su ma su san alfanun abun gaskiya. Kuma abu ne mai kyau wanda sun san garuruwa yankin Arewa ana yawan yin shi a Najeriya.

salamu alaikum shi kuma wannan hoton da aka saka a nan yana bayani ne game da in an yi wa mutum allura ga shi nan hannun mutum nan ga shi nan riƙe da biro ya riƙe biro an rubuta vaccination cikin gidan akwati guda biyu gidan hwarko na akwati an sa yes na biyu an sa no wanda duk dai alamomi ne na in an yi wa mutum allura za a yi mashi maki na an yi mai allura in ba a yi ma mutum ba za a yi ticking inda ba a yi mishi ba kamar dai shi wannan mutum na mai ɗaukar ƙididdiga na waɗanda anka yi ma allurori ko mutum nawa anka samu anka yi ma duk dai yana iya nuni game da haka mai ɗaukar rahotanni na asibiti ko kuma na wurin da ake allura

salamu alaikum sunana dai mahmud aminu abubakar kamar yadda kuka san ni shi kuma wannan hoton yana bayani ne dangance da tsarin yin allura da kuma lokacin da mutum yakan sha magani ko lokacin da mutum ya kamata ya sha magani sannan kuma na uku medication schedule shi kuma yana bayani ne dangance da tsare tsaren lokuttan da mutum zai sha maganganukka da kuma lokacin da zai allurori kaman yadda na gani na farko ga hoton allura nan da agogo na biyu kuma ga hoton allura nan da magani da agogo hoton ko robar magani ƙwara biyu nan kuma hoton agogo da robar magani sannan kuma nan hoton allura wanda gabanshi kuma hoton agogo da magani sannan kuma na gaba ma shi ma ga hoton magani nan da roba kuma da agogo sai na ƙarshe hoton agogo da maganunnukka to shi na yana bayani ne game da lokacin da mutum zai ɗauki maganunnukka da kuma lokacin da mutum zai yi allura domin samun lafiya allah ya sa mu dace ya ba mu nasara na gode

Salamu alaikum, sunana dai Mahmud Aminu Abubakar kamar dai yadda kuka sani. Wannan hoto yana bayani ne game da alluran Corona, sannan kuma ga wanda za a yi ma allura nan zaune kuma ga hannun likita nan, hannunsa guda na hagu yana riƙe da ka, ya riƙe hannun wanda za a yi wa allura, hannunsa guda na dama shi kuma ga hi nan ya ɗauki sirinji ya sa cikin ainihin fatar wadda za a yi wa allura. In kun duba ga shi nan hoton yana bayani akan yadda abin yake, sannan wannan allura, allurar Covid 19 ce lokacin da anka yi ciwon Corona kamar shekara ta dubu biyu da ashirin no case, wacce ake ce ma 2020 ko? Lokacin ne aka samu matsala ta Corona wanda abin ya taɓa kowa. To wannan ita ce allurar corona wadda aka wa mutane lokacin da ana yayin wannan ciwo na corona sannan, ni karan kaina ma na yi wannan allurar duk da mutane da dama ba su yarda da wannan allurar ba suna ta cece kuce a kanshi

Salamu alaikum suna na Muhammad Aminu Abubakar kamar yanda kuka ji na faɗi tun farko. Dayan hoton yana magana ne akan mutum ya shiga wani yana yi na buƙatan ceton gaggawa gashi nan ga numba nan ga hoton talfon nan ansa sannan ga numba nan nine one one (911) koda kila buƙata ta gaggawa ta ta so kana buƙatan ceto na ujula na gaggawa to gashi nan, in kaga gobara wani wuri wanda aka rubuta faya sannan riskiyu shi kuma yana bayani ne akan ceto na gaggawa shi ma. Kila ka biyo kaga mutane wadanda baka yadda da su ba ko kaga wani abu wanda ba daidai ba kuma ana buƙatan a kawo agaji na gaggawa yo kan zaka iya kiran wannan numba na nine one one (911) sannan ga folis nan suma duk suna ciki wagga numbar ta niy wan wan kan dayalin dinta ka kira to zaka samu ceto na gaggawa. Sannan kamar yanda naga hoton gashin nan aka ce in kase of imajansi kal in kana buƙatan imajansi kal kenen in kana bukatan kira na gaggawa fiya sukuroti folis duk gasu nan.

shi kuma wannan hoton yana magana ne a kan motsa jiki kuma ko motsa jiki na mata saboda mafi yawanci mata suke motsa jiki na yoga wanda duk lokacin da mata na yin shi za su ji jikin su ya saki ya dawo dai dai normal yadda ya kamata za su ji jikin su dai dai saboda motsa jiki na da amfani ba ma iya ga mata ɗai ba harda maza yana da kyau a ce duk safiya mutum na motsa jikin shi kaman ga hoto ga sunan nan ga mace nan ta samu malamar su mai masu horar da su tanan da horon ga shi nan kuma ga ɗalibar ta nan guda gefe ga wata can zaune bayan ta ga wasu mutum huɗu can zaune sannan nan ga kuma tabarma nan shimfiɗe babu kowa sama ga itatuwa nan bayansu sannan suna zaune a hakin ƙasa wanda aka fi sani da grass kafet suna zaune suna motsa jiki kuma da dukkan alamu suna cikin nishaɗi da jindaɗi shine wannan hoton ke nuni a kan shi na gode allah ya saka da alheri allah ya sa mu dace

Shi kuma wannnan bidiyo yana bayani ne na yadda gaɓoɓi jiki ke da kariya daga cututtuka inda suke aiki da jiki da kuma irin ƙarhin da aggare su. Gaskiya waɗannan halittu suna ƙokari sosai saboda suna ka ya ka ci duk lokaci da cuta ta kama mutum to waɗannan sojojin yaƙin masu kariya da garkuwar jiki sun gaza kenan cuta ta sama galaba a kan jiki shi ne wannan bidiyon ke nuni a kan shi. Kuma na gode sosai akan wannan da ba ni dama na yi wannan jawabi

salamu alaikum shi kuma wannan bidiyon yana bayani ne da dubaru guda biyar da za ka yi da za ka ƙara haɓɓaka barcinka ko in ce kwana inda aka nuna kwana barci sleep kenan a hausance gaskiya idan mutum na son ya gyara lokacin kwana nai dubarun da zai bi ya dinga samun barci wadatacce sai ya dinga kwantawa cikin lokaci kuma ya tashi cikin lokaci saboda idan mutum na kwanci cikin lokaci zai ga barcinnshi ya yi mishi daɗi kuma zai ga ya tashi cikin lokaci i daga barc duk yana ɗaya daga cikin dubaru da mutum zai yi domin ya ga ya yi barci wadatacce kuma cikin sauƙiya tashi ba tare da ya tashi barci bai ishe shi ba na gode

assalamu alaikum shi kuma wannan bideyo yanaƙ bayani ne game da illan da sha giya ke kawowa kuma da illan da yake kawowa ga lahiyan mutun da rayuwan shi ta yau da kullum itta giya tun asali munsan shanta nasa mutun ya fita hayyacin shi ta bugaddashi yai wasu abubuwan da baima san yayi ba sai bayan ya gama sannan yazo yana tunani ya ankai yai wanan ya akai yai wannan sannan yawan shan giya yana yawan kawo haddari hadari ya kasu kashi kashi akwai hadarin mota kama shiga maye ka bugu kaje kayi wani abu wanda ba dai dai ba ya zama sanadiyan da zakaji ma kanka shima akan kirashi da hadari wannan giya gaskiya um shanta yakamata a daukan mishi wani mataki sannan wasu kasashe da yawa gama yanda bideyon yai bayani ana kokarin ayi fada game da shan wannan giya saboda illa dake kawowa daga cikin al umma sannan itta giya da kukaji kun hada in mutun yasha giyator zai iyya hita hayyacin sa sannan mahi yawancin abunda ke kawo shan giya shine irrin mutun ya shiga cikin damuwa kunci yanayin da irrin bai son damuwa sai kaga mutun ya tahi ya tsotsa yasha giya wanda duk bai kamata ba gaskiya tanada bala’in

shi kuma wannan bidiyon yana bayani ne game da yanda ake ɗarma bandeji ga mace nan tana riƙe da bandeji ko in ce ga likita nan ta riƙe da bandeji tana bayani game da yanda ake ɗarma bandeji bayan haka nan kuma ga hoton mutum nan ga ƙafar shi nan ana ɗarma ma shi bandeji a ƙafa da yadda ake ɗarma shi duk ga shi nan ana mana bayani mun gani ga shi nan kwance saman gado an shafe farin ƙyalle ita kuma ga ta nan saye da fararan kaya tana ɗarma ma shi bandeji ga hannunta nan kuma ga bandejin nan kuma ga hannunta in kun kula kun duba kun gani ga yi nan ta haɗa ma shi ga ƙafa ga jijiya nan ta taso ta ƙafa ana ɗame bandeji ga yanda ake ɗame bandeji nan ta naɗo shi ta shiga da shi ta can ta ƙarƙashi ka aza hannunka nan dai ga shi nan kuna gani.

um shi kuma wannan bidiyo yana man bayani ne game da bas konturol amman dai abun da ake magana shi ne kaman mutum ya tsaitsaya yanda yasan cewa so da yawa in mutum be tsare kanshi daga iyalinshi daga yawan haihuwa, shi ya sa ku ga an samu a cikin birni mutum kan iya ɗaukan nauyinsu saboda ya haihuwa ya yi yawa, sannan bayan hakan nan kuma ba a so a juna ko da yaushe in mutum ze haihuwa ya zamanto akwai shekaru tsakanin yaran shi. Saboda ita ma mahaifiyan in babu hutu za ta iya tsari ba mutunci wanda abun be da kyau, yara za su taso kusan duk shekarun su gud, amma in akwai bas konturol ko da rayuwa mutum ze ɗan iya yi me tsai da rayuwa ta yi bisa abin da ya dace kuma ze yi abun da ya dace ma saboda wani na iya cewa da ya ga mace ta haihuwa guda biyu se ya ce ba za ta sake haihuwa ba. Se bayan wani lokaci wanda dukkan ire-iren waɗan nan abubbuwan su ne suna ɗaya daga cikin abun da ake kira bas konturol, wani koda ya yi aure shi yana son ya san ya haihuwansa za ta kasance, dan a zauna lahiya.

salamu alaikum shi kuma wannan bidiyon yana bayani ne game da irin kamar yaro ya shaƙe ko wani abu ya ɗan shaƙe shi ta maƙoshi hakanga kamar yadda niggani cikin bidiyo an yi bayani irin yana nuni a kan yadda za a yi domin yaro ya samu sauƙin abin da yake riƙe mashi cikin maƙoshi ko ya shaƙe ko ya sarƙe kamar yadda anka sa ga bidiyo ga shi nan mutum ya ɗauko jariri ya juya shi ya birkita shi ga hoto nan abu cikin maƙoshi an nuna abu ya laƙe mai ya ɗan bugi bayanshi har ya hidda abin ta cikin bakinshi shi ne kawai kamar yadda niggani kenan yadda za a kula da lahiyar yara ƙanana kenan saboda ba magana sukai ba su ba su san daidai ba ba su san abin da ba daidai ba su dai iyaka in abu na damunsu za: a aje: su suna ta kuka suna ta ihu to wanda kuma yassan mi ya kamata zai yi ma yaro haka domin ya samo mashi sauƙin abin da ke damunshi